Enhimiro eya madhani nga yo ngazi bulungi aye nga ebikola ebili bonhekebwaku, bikoloa bye kimera ekya madhani ge bata ku kyayi.